Ame geɖewo do ɖe dukɔkplɔla ŋu eye wole eƒe ŋu me le asi ŋuŋum na wo. Míate ŋu akpɔ amewo le eŋu dzɔ.

Ame geɖewo le takpeƒe. ame aɖewo le anyinɔƒe eye ame aɖewo le atsitre. Ŋutsumegãxoxo yike ta avɔ, eɖo gaŋkui eye wokɔ etre si ke aha le eme na nyɔnu si ke le anyinɔƒe wole nonom.

Ame aɖewo do awu yibɔ le kuteƒe, woko amekuku ƒe aɖaka ɖe ta,, amekukuɖala ƒe nɔnɔme le abe akpa ene eye wole zɔzɔm yina ɖe amea ɖi ƒe.

Yevu woame eve, nyɔnu kple ŋutsu kpakple ameyibɔ woame etɔ̃, wole asibɔlu ƒom le kɔƒe aɖe me, míata kpɔ ede, eneti, akɔɖuti kple aɖibati hã le kɔƒea me.

Sukuvi woame aŋdre wo le sukuxɔme kple woƒe nufiala, eye woƒe nufiala le dzɔdzɔme nunya fiam wo tso amegbetɔ ƒe dɔme nuwo ŋuti.

Nyɔnu aɖe nɔ kaklo tɔm le mlekui dzi. Kakloa bi eye wònɔ trɔm ɖe kusi me le aƒea me. Nyɔnu ɔme eve wole aƒea me kple ɖevi ɔme tɔ̃, nyɔnua ɖeka ko ɖevia ɖeka ɖe atsi.